Aya mabhuku ekunyorera ari kuratidza kuti ano tengeswa muchitoro uye akarongedzewa pokutengeserwa muchitoro zvichienderana nemarudzi awo.

Ava vatambi webhora rechirungu. Ukatarisa, vamwe vakapfeka nhumbi dzineruvara runenge rwedenga neruchena. Vamwe vacho vakapfeka nhumbi dzineruvara rutsvuku kana kuti ruvara rweropa. Zvinoratidza kuti zvikwata zviviri zvakasiyana.

Chiri kubuda pamufananidzo uyu igedhe riri dema asi rakaiswa mavara mavara eruvara runopenya kuti rishambidzwe. Huye ukatarisa mumativi megedhe mudhuri wacho wakaiswa ruvara rushava kana kuti ruvara rwevhu.

Uyu mureza wenyika kuruboshwe kwemureza kuneruva rwedenga runenge rwedenga. Pakati pemureza paneruvara rwunenge rwegoridhe pamwechete nemufananidzo unoruvara rutsvuku neruvara rwunenge rwegoridhe neruvara rushava kana kuti ruvara rwevhu. Kurudyi kwemureza kuneruvara rutsvuku kana kuti ruvara rweropa.

Pamufananidzo apa pane maruva ari kuratidza kuti akadyarwa muchigaba chitsvuku, maruva aya akaiswa muchigaba chitsvuku kuti achengetedzeke uye akwanise kudiridziwa uye akwanisike kuisika mumba kuti mushambidzike.

Mukomana anotamba bhora rechirungu. Bhora raakabata muruoko rwake anoratidza kuti angangova anoda kunwisa mukati medendenedzwa chine mambure. Chakaita sechiri kumashure uko kwemufananidzo.

Uyu mureza unemavara-mavara akasiyana. Pane ruvara rusvuku neruvara rweropa, pane ruvara ruchena pozoita ruvara runenge ruvara rwedenga.

Uyu mureza wenyika. Ukatarisa unemavara akawanda. Kurudyi nekuruboshwe kumusoro kune ruvara runenge rwedenge, pachiita ruvara rwakasvibira potevera ruvara ruchena, potevera ruvara rwebundo, potevera ruvara rwegoridhe, kuchitevera ruvara rwedenga. Pakati paneruvara rutsvuku kanakuti rweropa.

Amai vari pamufananidzo uyu vakapfeka dhirezi refu rine mavara mavara akasangana, ruvara rwezuva neruvara rwarerekera kuruchena uye vakabata bhegi jena kuruwoko rwavo rwerudyi. Kuruboshwe vane chibhegi chitema. Mumakumbo mavo vakapfeka mapatapata uye mumusoro vane chidhuku chitema.